Ana adori dori anosise kufundiswa kuti mvura yakambonaka ngei, uyezve veikombedzwa kuti vanombogeza maoko veidini muzvikora zvavanofunda.

Ana adori dori anosisa kusagara pambatso, vaendewo kuzvikora zvefundo yepashi pashi vaone kuzofundirawo zvavanofunda kuti vasaite misikazwa mundaramo dzawo.

Ana adodori anosisewo kuenda kuchikora kwaanenge eifunda vega ,kwavanopiwe zvingava zvekunwa kana kuti kurya .

Kazhinjitu mumamizi akadzi anofanire kunge aine bhasikiti rekuisire mbahla dzakasvipa nedhishi rekusukire hembe.

Bumbiro idzva rezvedzidzo munyika yedu, rinonasa kubudise pachena kufunda mukirasi uye nekuyite mitambo zveyi batanidzwe pamwepona, kuti mwana abude ari mwana wakabati mboryo mukurarama kwake.

Ntaraunda iyi ngeyemhatso yefundo yepadzasi yekuti ndombi nemajaha madoko afundiremwo.

Muzvikora zvepuraimari kana zvefundo yepadzasi, vana vanosise kupihwawo zvekudya, kuti vagwinyisire kuuya kuchikora vafunde vasina nzara.

Muzvikora zvesekondari, dani kungaa kumakhoreji, vana vanosise kuchenese ntharaunda dzavo nekunonga marara peshe-peshe kuti vafunde pakabaati mphorwo uye pakachena

Zvikora zvefundo yepadera muZimbabwe zvotofundisewo antu kutepenura ndau uye kutora vandu mifodho nemavhidhiyo.

Ndombi nemajaha vakawanda vodetsereka ngefundo yepadera yakuwoneke mumiganga inogare vantu vakawanda.

Kuzvikora zvesekondari kana kuti zvefundo yepadera, vana vave kudzidziswa mishando inechekuita nemaoko, zvakafanira nekusona kubaya makhombiyuta, kuwaka.

Kuzvikora zvesekondari ana anosisa kudxoka mbahla dzinoti vazikanwe kuti uyu anofunde pachikora chiri.

Muzvikora zvesekondari vana vanosisa kufunda zvakawanda zvinozoita kuti vadetsereke mundaramo yavo zvakafanira nekuyemba kana kujaivha .

Masekondari akatekeshera muntaraunda dzakasiyana siyana, vakuti vana veigumepo vange veikone mitambo dzakasiyana siyana dzingaa dzekukabe bhora kana dzekushandise nyara veimwisa.

Zvikoro zvega-,zvega zvesekondari, zvinosise kunge zvakaakwa, zviri pekuti vana vafundire pasinganayi uye pasingapindi mbepo.

Muzvikora zvesekondari maticha anemushando waakaba akura yaamho kufundise vantu kuti vazodziemerera pandaramo yakona.

Ibhuleki bhodhi rinoshandiswe pakufunda pafundo yepakati nepakati kuti majaha nendombi vafunde.

Muzvikora zvesekondari vana avazi kuti vangoramba vakazi tsitsa tsitsa ngemabhuku veierenga. Maticha vanosise kutaurirawo vana kuti kuvasimudzira mune zvekuita zvemitambo kuti vazoponawo mangwani.

MABHUKU KUZVIKORA ZVE SEKONDARI ZVAKABA KOSHA YAMHO ,NEKUTI VANA VANOSISE KUTI VATSVAKE ZVAVANENGE VAPUWA NEMATICHA AVO KUTI VAKONE KUPINDURA PANE ZVAVANENGE VAWERENGA.

Muzvikoro zvefundo yesekondari, vana vanosise kufundiswa tsika nemagariro emandau kuitira kuti vazopawo zvavakafundiswa kune adodori vachabarwa.

Imhatso dzefundo yepadera mbichana dzakabati hwe muntaraunda dzakawanda.

Zvikora zvega zvega, zvine mbahla dzinopfeke ani, vana vakhona kuti vakwanise kusiyane nevana vezvikora zvimweni.

Zvikora zvechimanje manje zvinokarirwa kuti zvishoshiwe kana kuti zvivhariwe ngefenzi kana kuti ngemajuraho kuitira kuti vana vasaite misikazwa wekutiza panguwa isikadiwi nevadzidzisi awo.

Chikora chesekondari chinoda kuakwa zvakanaka, zvakati mhoryo zvinoita kuti vana vazode kufunda pachikora chakadaro, uye zvekare chinofana kushongedzwa ngemiti nemaruwa kuti vose vanogumepo zvivaitire zvakanaka.

Muzvikora zvesekondari anotatichisa vanofanira kunge vane mahofisi ava nozochengetera mabhuku mabhiro nezvimwe zvakasiyana siyana.

Muzvikora zvizhinji zvesekondari ana azhinji avachafundiswe zvemabhuku ega asi vofundiswazve zvekukabe bhora nekurumba.

Zvikora zvefundo yepadera zvinosisira kuaa zviine zviro zvakakwana zvekutatichisa, nemhatso dzekuti vana vaone kutatichira kusanganisira mabhuku nemabhilo.

Inharaunda yefundo yepadera-dera panooneke ndombi nemajaha akura anoite zvekugwinyise mwiri dzawo.

Kuzvikora zvefundo yepadera kunoningirika uye kwakaakive mbatso dzekufundira dzakabaati njuku. Dzekuti veifundemwo unobaazwe kuti vaakufunda kwemene.

Kuzvikora zvefundo yepadera, kazhinji kana kuti kakurutu kunenge kune zvikwangwari, zvinokhombidze antu kuti ndau yevari ine chiini, kana kuti ndau yevanode kuenda inoitwa ngezvechiini.

Intaraunda nembatso dzefundo yepadera dera dzinoshandiswe ngendombi ngemajaha anoende kuchikora.

Zvikoro zvefundo yepadera zviri kukurudzira andu kuti akone kubaya baya kana kutokonya makombuyuta sezvo muushando yaachazoshanda yeidikanwa.

kuzvikora zvefundo yepadera vantu vanofundiswa zvakasiyana-siyana, kakurutu zvekudodonye makombiyuta ndozvadzara zvatekecheta peshe-peshe, kuzvikora zvefundo yepadera.

Vana vanosise kufunda ngeshungu kuitira kuti vazoendawo kumayunivhesiti akadayi kupoteredza nyika yeZimbabwe, kwavanozoonawo mhatso dzakaturikidzana.

Intaraunda nembatso yekudzororere vanofundise majaha nendombi kufundo yepadera-dera.

Mhatso dzefundo yepadera dera dzekutatichira dzinofanira kuakiwa munharaunda dzakawanda kuti vantu vakawanda vadetsereke.

Kuzvikora kwefundo yepadera antu anodzigarira mumizi yavanenge vei bvisa mutuso veyie de kuchikora veigara vega vangava yakawanda kana vari vashoma nani.

Zvikora zvefundo yepadera zvakatekeshera munyika yezimbabwe. Vantu vofunde makombiyuta veibaya baya apana zvikoro zvefundo yepadera zvisina ma kombiyuta mu Zimbabwe.